Abakyala babiri nga bali ku kyalo nga batambula, ng'omu yeetisse akakutiya akalimu ebintu akeeru nga bayita ku nnyumba etali nsiige langi.

Ndaba omuntu akutte eddobo ng'avuba byennyanja mu nnyanja, ng'ayimiridde ku njazi.

Omuti gw'omuwafu omuto ogw'amatbi aga kitaka n'ebikoola ebya kiragala nga gulabika emabega waagwo, eggulu erya langi eya bbululu.

Ndaba omusajja atudde ng'ayambadde engoye enjeru n'enzirugavu nga ali mu kutungisa ekyuma kirina langi enjeru n'eya kiragala. Ndaba ne wuzi eziri mu mabbali wano.

Emmeeri ng'etambula ku nnyanja gaggadde mu budde obw'ekiro, nga eri mu langi enjeru ne langi enzirugavu, ng'eriko amataala agaaka aga bbululu.